Mukore uno vana muzvikora vari kufundiswa mishando yekudziitira mishando inozovararamisa mangwanani, yekubeza, yekuaka..

Mukoro uno kuchikora vana vave kudetsereka zvoreruka kwane michini inovadetsera kunyora nekuverenga mabhuku avo.

Chizvino zvino vana vedu vaakuzviitira mishando yenyara yekuti vaone kuzoshanda mangwani veizvichengeta , veiriritira nemhuri dzavo dzakavafundisa , zveienda mberi .

Mukoreuno, vana, kuzvikoreyo vakapfeka pahla dzakafanana zvese nemagwada kuitira kuti vana vasayemurana kuzvikorayo,.Zvinofanira kufanana zveshe magwada nepahla.

Mukore uno vana vanosisira kufunda kugumira kuzvikora zvedera zvinodetsera ntaraunda, zvodetserazve nenyika.

Chizvino-zvino vana avachashandisi mabhuku kuerenga nekunyora. Zvakushandiswa michini yekunyora nekuverenga Saka zviro zvarongeka. Vana vakufunda zvakchipa zvisinganyanyi kunesa nekurwadza.